You fit lean when person you love reject you, di truth be sey e no easy, di pain dey strong but e fit teach you plenty better lessons for life. First; you go sabi sey your value no depend on whether person accept you or not, your worth dey inside you, no be wetin another person think about you, I dey also make you strong for mind. Wen person reject you, e fit pain you but e go make sabi how to handle tough situations next time, another thing be sey you go learn who really value you, if person reject you, e fit really mean sey di person no appreciate you, e better make you put energy for people wey respect you and love you truly, you go also learn how to communicate better. Sometimes, misunderstanding fit cause rejection so you go sabi how to talk well understand people better. You go still learn patience and how to accept sey, nor be everybody go love you truly, and e nor mean sey you nr be better person. Dis kind experience fit help me grow, because you go see areas wey you fit improve yourself, e go also teach you independence, if you dey depend on person for happiness and e reject you, e fit scatter you but when you learn sey your happiness suppose come from inside you, you go dey stronger. Lastly, rejection go teach you how to forgive and move on, if you hold pain for mind e go weigh you down, e fit even also cause sickness for your body wen you nor plan, but if you forgive and let go, e go give you real peace. So even as rejection dey painful, it will help you grow, make you wiser, and prepare you for things wey go come your way, e fit help you even fit dey with people better for future and fit also know how to manage and dey with relationships even wen e dey tough.